I cal man tye iye dano acel ma en oruko kor bongo ma taryar ki pyere macolcol ma en omako dero i cinge ki kodi ma tye iodero man en oruko war lwok man bulu ma i teng en tye kavera ma nyig kodi man tye iye.

I cal man tye iye gutiya angwen ma mucungwa tye igi ki bene i cal man tye iye gutiya acel ma mucungwa aryo tye ma kingolo ki mukene tye ma pud olu olu.

I cal man tye iye ka ma kigwoko iye jami ma kiyubo ki lobo ma i cal man tye iye agulu pii ma kitiyo kwede me tingo pii ki bene i cal man tye iye atabo lobo ma kitiyo kwede me toko dek.

I cal man tye iye dano acel ma ocung iteng pii ki bene iteng pii man tye iye godi matino tino mapol ki bene lum ki yadi otwi iteng pii man ki bene iteng pii man ki bene iteng pii man tye iye godi madongo ma tye maborbor ki pii man.

I cal man tye ka ma mutoka me wot pa dano bedo iye ki i cal man bene tye iye danno mapol adada ma gitye ka wot i kin mutoka man.

Ical man tye poto nyanya madit matye i ye laco acel ma en tye ka kiro yat i kom nyanya ma i kom nyanya magini.

I cal man ni tye i ye bar tuko kama dano tuko i ye tuko ki i cal man ni tye i ye dano mapol magi tye ka tuko tuko tek kom ki i cal man ni tye i ye ngat acel ma o mako lawote ki jo mukene gitye ka ngwec ka laro odilo ki i cal man tye i ye mutoka magitye i teng bar ki yadi mukene ma otwir mabene gitye i teng bar.

I cal man tye iye pii nam madit adada ma iteng pii nam man tye iye yeya mapol ki bene i cal man tye iye lee gwogi aryo ma gitye ka wot

I cal man tye iye pii nam madit ma kala pii nam tye alum alum ma bulu bulu ki iteng pii man tye iye laco munu acel ma ocung itenge ki bene iteng pii man tye iye yadi ma odongo maboco ki mukene maceko

I cal man tye iye lutino adek ma acel oruko tetei makwar acel tye ma omako odilo i cinge kibene i cal man tye iye odi bati ki bene i cal man lutino aryo tye ma igi yom adada.

I cal man tye iye lutino apararyo ma gua i kulu ma gin weng guyeyo pii ayeya iwigi ma gitye ka wot idi yo ma iteng yo man tye iye yadi ki lum ma otwi.

I cal man tye dano ma gubedo ka ma dano bedo iye ki i cal man tye iye odi lum aryo ki ot tar acel ma wiye tye lum ki bene i cal man tye iye poto ki bene i cal man tye iye yadi.

I cal man tye i ye poto madit adada ma i cal man tye i ye mutoka matye kakayo cam man ni ma ical man bene kamukene tye ma kikayo dong kamukene tye mapud pe ki kayo.

I cal man tye i ye dano acel matye latin matidi ma en tye ka ngwec ki tyen taya kibene i cal man tye i ye yadi ma odongo macego cego ki lum mabene odongo macego cego.

I cal man tye iye lum ka ma lee lum bedo iye ki i cal man bene tye iye lee lum angwen ma kilwongogi ni bim ki bim aryo tye ka camo karot ki bene i cal man bim angwen man gitye ma gubedo abeda mukene gubuto abuta i lum.

I cal man tye bar tuko kama dano tuko i ye tuko ki ical man tye i ye dano adek magitye i bar man ki bene i cal man tye i ye dano acel ma en tye ka gweyo odilo ma kome tye tar tar.

I cal man tye iye lum ma ceko ceko ma mukene otwo woko ma mukene otwo woko mukene pud dyaka ki bene i cal man tye iye cal lee lum aryo ma kilwongogi ni lagwa ma acel tye madit acel tye matidi ma gitye ka cam ilum man

I cal man tye iye dano mapol adada ma gitye ka lega bot rubanga lakara celu ki bene i cal man tye ngat acel ma tye ka lega ma lake woko ma en omiyo wange amiya.

I cal man tye iye lutino abongwen ma i cal man latin acel tye ka nago cwit ki bene ical man lutino aryo gitye ma gujenge i kom yat ki bene i cal man tye lum ma otwi maboco ki mukene macego.

I cal man tye iye meli madit adada ma i meli man tye iye dano aryo ma acel ocung i wang i wang ot pa meli man ki bene tye i ye ter mapol i meli man bene.

I cal man tye iye pii nam madit adada ma i pii nam man tye iye lee raa mapol adada ma gitye ka wot lakaracelo i pii man ni.

I cal man tye i iye pii nam madit adada ki iteng pii nam man tye iye odi ki yadi ma odongo maboco boco ki mukene tye maceko ceko ki i dye pii nam man tye iye lum ma bene gutwii woko.

I cal ma tye iye gangi ma wigi tye ma kwarkwar ki bene tye iye yadi ma odongo maboco ki mukene macego ki bene i cal man tye iye poto labolo ki bene i cal man tye iye lanyut me gang kwan.

I cal man tye iye laco munu acel ma ocung i teng pii madit-ni ki bene i cal man tye iye bene yadi ma otwi maboco ki mukene ma cego ma gitye i teng pii nam madit man-ni.

Ical man tye pii nam madit adada ma i dye pii nam man tye meli madit adada ma en otingo te madit dada iye. Ki bene i cal man tye iye odi ma tye i teng pii man maditti.

I cal man tye i lum ka ma lee lum bedo iye ki bene i cal man tye iye lee lum aryo ma kilwongogi ni atunya ma gin obutu abuta i lum ma tye i bunga man ki bene i cal man tye i iye yadi ma otwi maboco ki mukene macego ki bene kala kum atunya man tye macol col

I cal man tye lum ka ma lee lum bedo iye ki i cal man tye lee lum mapol adada ma gitye ka cam ki i cal man bene tye iye yadi ma odongo maboco ki mukene macego.

I cal man tye iye lutino kan ma gitye i ot kwan ma lutino aryo gitye ka guruko kor bongo ma kwar ki cuwal ma tye alum alum ma lutino eni gitye ka cweyo latam.